Mukoono gw'omutu agwatile ni kyikomo awambile lukooba lupima lupima zingubo umutu uno kyina ali nga ukunaaba kyiteteyi kubanga amalile i’part indala wajitele kutulo nenga akutambisa kyuma kyesi balanga bati kyalani kunaaba zingubo zino.

Batu bagali nenga aliwo uwesaani agwatile i'short ipaale inyipi ni i'tshirt ye jimikono mileyi, batu bano kyina bali nga baduya bo besi baduya bikale kunyanza kutulo kwe nyanza nga baluka butimba buno kyina bukozesebwa kuwamba zinyeni zikulu

Basilikale bano kyina bimikile ku line, wabawo umulala ukulambuza umukulu wene ubakulira bano kyina ba cardet bano bimikile ku line nenga basilikale bano kyina balinga baba munsi mu ba Uganda nenga baba muzinsi zindala nga Somalia aliwo zitaalo kubanga zikofila zene zawe kezili ziduyikana nabi mu basilikale baba mugwanga dda nenga ba UPDF

Baatu banokyina balimo bakasi ni baseza batu banokyina biboyele migubo gyilinga mipapula babuyele ni bitu bilala kumutwe bagwatile ni zi gloves, baatu banokyina bali basawu bakola operation, hanokyina nga bali bakalile umutu bakweselemo kyeenda balinga bagana kukyitunga bakyise hadwena bakyiseyo munda, hatutu hanokyina hakuyongyo batu banoyina biboyile paka ni kaatu nga kazune kekanyala kagwako hakutu hesi bali kubaga da.

Midaala ijigulisa bitunda, zinyanya, bitungulu, carrot, water melon, aah ne butunda bunoshina isi balanga bari apple ne gamatofu, midaala zino, midaala jino chiina uh aliwo baatu bene bekaalemo bakaasi ne baseeza nenga batambisa zimafuulu kubalindako mumu ne ifula, kutulo kwene kwabayo ne zinzu ze gamatafaali izili nga maduuka, akuutu ano chiina bakolelawo busubuzi, kali nga kataale.

Zimotooka zino zisabasa basabaaze ukwama mukyifo kyongene zabayiila mukyifo kyilala, zimotooka zino bazilanga bati zi'taxi , bazi pakingile mukyifo kyongene ano mukyibuuga. Uh kutulo kwesi bapakingile zimotooka zino, aliwo baatu bagaali, wabaawo ne zinzu za goloofa, ne zinzu zino chiina zili zesi baatu bakolelamo busubuzi bwabwe muzi town.

Liduka ligulisa biitu bilimo zineckless, lyabamo zisaati lyabamo ni biitu bino byebezewa kwama mubisaala ngabi face mask yabamo ni bikombo, bitu binokyina bilinga byebuwangwa bwebabatu.

Zinzu zesi batu bamenyamo zili kupi ni gi migunda ni gimisala, wabawo ni zikungu nenga agati we zikungu zino aliwo luzi, akulala kwabawo ni akutu esi batu bamenyawo, nenga mungagi mwifumbi aliwo namufeeli umu wanga.

Batu bali kunzila bakugendela kutulo kwe lugudo, lugudo lunokyina lwa tarmac, waliko zimotoka zebika bigali, ilimo bunokyina busabaza batu bwesi balanga bu taxi, abako ni bugaali ni zipichipichi zino zisudile batu nga bakugenda kwama lubega lwongane nga baza zimbega zindala.

Silingi zino ze zipapula ze ligwanga lya Uganda. Silingi zino kina bazilanga bati zi note nenga aliwo ze gumuwenda gwanjawulo, abamu lwa lukuumi, kwe gumutwalo lwa gibili ni lwa nkumi taano. Silingi zino kina ziboneka bulayi ate zogesa bitu bigali.

Umuseza umumali, umuseza yunokina wabonekileko busa mutwe, nenga kumutwe gwene gwewe guno wiboyileko kilaka i'munwa nga guliko moolu ni gumunwa, pako kilevu, museza yuno kina ali nga umusawu uba madwaliro ate ujanjaba batu

Batu bali ku pikipiki, yabawo balala bimikile, yabawo akulala esi bakolelawo bwa mobile money. Ah anokiina ali nga batu bakolelawo bwa boda, nenga zinzu zili lubega lulala ilukiina batu bakolelamu busubuzi bukali budwena dawe, nenga batu bano bemisile zi pikipiki zabwe, aliwo kisaala kibawako kisiisa.

Umuutu uwe'kasi ali nga uwambile luwuuzi, luwuzi luno nga ali kwingisa mukyuuma kyesi batambisa ku kunaba biitu nga mi sweater, mi sweater gino gitela kubaamo zipuzi zingaali.

Matofu,, aliwo malala gali ga yellow yabawo malala gakyili , matofu gano kyina babitele akutu ali nga kumudala nenga babitele mu’bikapu ni muzi bafu yaba ni gamadote kutulo awo , bitu bino kyina balinga bakubigulisa kubatu.

Bitu bye kudya babitele mu litu lye gamadote amala baboyako kawuzi baketele akutu nga ku saanu aah wabawo umwaana wikaale kutulo walolelele bitu binokina.

Mugunda gwa’kasoli guli ambi ni gumugunda gulinga balimamo ingano nga kawo mukyele nenga mugunda gwakasoli guni kyina bagwaga ate kasoli uno bamutamo mabanga malayi ate kasoli uno aboneka umulayi aliko matu ga green, bulo nga kawo mukyele gwayoma guli kupi kutusiwamo mugunda.

Lwato likulu bwabawo ni bubwato bulala bujeke mato ganokyina bagimisile kutulo kwega’mezi ,mezi gano galinga inyanza yesi batu bajendelako ,kutulo kwe gamezi gano’kyina aliwo zinzu ziliko mabati makade ga brown ,wabawo ni jimisala zinzu zino’kyina zili nga zesi batu bamenyamu .

Batu bali kupi ni gyimigunda gye gamadoote ,ah aliwo madoote gatemebwele bemisile kupi ni kulugudo, wabawo zi'pikyipikyi ah ni gaali batu baboyeleko madoote kwama mugunda muno, batu bano kyina balinga nga basubuzi nga batusa madoote mumigunda amala bajisubulila akutu akulala nga mu makatale ku makatale